Zvidziyo zvekushandisa zvinode kutosuka zveiperere kuchena, ngekuti zvinoshandiswa ngemunthu weshe-weshe. Weibata zvidziyo zviyani zvasukwa zvotonanikwa pazvithaya, kuti zviome ngezuwa, haikona kupukuta ngemachira anopetudzazve zvitenda kuzvidziyo.

Kudziirire kuparikira kwezvitenda kubve kumuntu umweni zveiende kumuntu umweni kunofanire kuitwa ngenkuti unotozorwara peyani iwewe u enge weide kudetserw muntu uyu.

Nyara dzakabakosha pasi penyika inoiyi ngekuti ndidzo dzinobata zveshe zvakachena nezvakasvipa. Hino kune mazuva aya ekudzidzisane kushamba nyara dzakona dzinototokodorwa nepakati pezvikunwe nemundwara kuti muchene. Nekuti kune zvitenda zvinoparikira ngekukeburana nyara ngadzishambwe.

Tisariyarwe kuti teidetserawo vantu vanorwara zviyani nesuwo tinokona kutorwarawo. Ngatigqoke zvidziyo zvakanaka zvisingapinzi mitutu mumwiri dzedu zvisingakonzeresi kuti tizorwarawo isusu.

Zvitenda zvino pharikira ngemututu zviriyo, saka vantu vanosiso kugxoke zviro zvinovhara miromo yavo ,nyara dzavo kuti vasa pharikirwa ngezvitenda zvakadai mundaramo yavo.

Zvakanaka yaamho, kubaaende kunonga kwakaungane madhokodheya, kohloiwa, ngekuti tingati takahlamburuka ,kubeni mukati mwengazi munonga mwatotseketswa.

Jekiseni hariurai rinobekwe mutombo vekuti muntu apone. Zvitenda zvino hamba ngemututu zviyani zvinoda kutogadzirira ngenjira yekutobairirwa ngejekiseni ngemadhokodheya. Kana kuzvipipitire miromo yedu nenyara dzedu kuti tisaparise zvitenda.

Kune zvitenda zvinoparikira ngemitutu zvimweni ngekuxeburana. Madhokoteya vanotohloya kuone kuti muntu uyu haasati achibata here. Kuti aanacho votokurapa ngemitombo yavo yakahluzwa kuti upone.

Zvitenda zvinopararira ngemututu kunyambozwi kuqheburana kana kugwamana-gwamana, zvakashata maningi. Zvinode kuti munthu atogqoke migqakiso yakanaka, isingaiti kuti munthu apharikirwe kunyazi echide kudetsere vanthu.

Veutano votopapazha peshe peshe kuita nemihlongano yevanodhibana veireketa ngendaa yezvitenda zvatekeshera mukati mwenyika ino kuti munthu weshe azviziye azoziye kunasirira chisati chaguma paari.

Zvitenda zvinombururuka nemututu zvinouya zviyani, ngatinge takatozvigadzirira. Tinozvigadzirira ngenjira yekutoende kobairwe majekiseni kuchibhedhlera kuti zvanyambozoguma atizorwari.

Antu voye ngaridzidze kudhloke zviro zvinoite kuti tisaparikirwa ngezvitenda. Kunyazwi tisu tinenga teibetsere vantu kuvarapa chinokona kuparikiravo kwatiri.

Haungambokonyi mututu kuti usagume panharaunda yako ngekuti zvitenda zvinopararira peshe-peshe hino zvotoronzwa kufundwa ndizvona kuti vantu vagadzirire kudzoka zvinovhara kuti vasafema mututu wakashata.

Kutori nemazuwa pheya pagore anonga eireketwa ngendaa yezvitenda pashi penyika yeshe, kuti vandhu vaziye kuti vozvidziirira sei kubve kune zvitenda zvinotenderera.

Kugeza nyara kwakanaka yambo kudzidzisa vana nemvurawo ngaiti chakata peshe -peshe kuitire kuti zvitenda zvisaparikira zvimweni zvinouya ngekukweburane nyara dzinenge dzine tsvina wapedza wotorya wakadaro kurye zvitenda.

Madhodha nemadzimai ngaende kuzvibhedhlera kudzidziswa nezvekuronga mburi dzawo haikona kubara vana ngatei uri zvimbeya kana hochi.

Zveutsanana zvinoda kutobeka peshe peshe. Kudzidzise vana ngekumwe mvura, kudzidzisa vana ngekushambe nyara. Zvakakosha yaambo ngekuti tikakorera kuvadzidzisa vanorwara.

Kushambe nyara ndiwo musimboti wekupedze zvitenta zvizhinji ngokuti tikasashambe nyara torya tinenge teitotora matsvina teibeke mukati mwenyama yedu.

Mvura musimboti weupenyu. Yakanaka yaambo ngekuti tikaone mvura zvitenda zvizhinji hazvipaririki zveiende kune antani ngekuti tinenge teitosuke zvidziyo zvedu nenyara dzedu tinonga teitodzisukawo nekutomwa kwemene kunorape mwiiri.

Mundu weshe unosise kunge ari padhuze nemvura kuitire kuti zvitenda zvisapakira awonewo mvura yekushandisa kushamba nekushambewo nyara dzake izvi zvakanaka yaambo nezvibhedhleya zviitewo padhuze kuti vandu varapike.

Mvura yakakosha yaambo mukati mwoupenyu hwemuntu. Ngekuti tikatame mvura zvitenda zvizhinji zvinoparikira kubve pane undani zveiende paundani. Ngatidzidzise ana nevasharuka kushambe nyara mukati madzona nemundwara.

Eutano vanokurudzire kuti muntu weshe ange achizokwanise kuhanire kuchere mvura yakachena haikona kochere mvura yemumufoya inoshandirwa nekudhuvhirwa ngevantu veshe veshe zvitenda zveizoparikira.

Mvura musimboti weupenyu pasina mvura zvitenda zvinowanda ngekuti vantu vanositse kushamba nyara dzavo , vantu vanositse kumwa mvura kutondodze mwiri yavo nekuti nezvavanorya zvikone kugaika mukati memasusu avo.

Kushambe nyara kwakanaka yambo nge kuti wabve kuzviimbuzi unosiso kudzisuka kuti usa parise zvitenda kune vandani nenyaradzo dzoto tatichwawo peyani magezero akona kuti nepakati pezvigunwe ponon'ona.

Vehutano vakatozobaazvikona kwemene kuti peshe - peshe paende mvura pekuti vantu vasuke nyara dzavo. Vaitekesana peya vantu nematsvina vopedza votopusa vasizi ngekushambe nyara hino mvura yapeshe -peshe.

Hwana hudodori rwototeerwavo peshe-peshe, munyazi muzvikora munyazi mumamizi , veironzerwa ngezvehutano. Ngekuti ndoatungamiri emangwani vanosisa kutokura veiziye zvehutano.

Kudhaya vanhu vaitoende kuchibhehleya kwemene kohloyiwa hino mazuwa ano zvibhehleya zvotohamba peshe peshe kuitire vaya vanoti tirikuretu avahaniri kusvike pazvibhehleya votodetserekawo.

Akitiwe tisasiye hama dzedu dzeitambudzika dzimweni dzakashate masoro ngekuda kwekumwe mikozodo yadzara peshe peshe ngatidzidetsere kuende nadzo kuzvibhedhleya kwadzinokone kudetsereka kune mazviremba ariyo akatozvifunda.

Tisarekera vantu veihumana varikumamizi ngativatore vane ndxondo dzinenge dzashata toenda navo kuzvibhedhleya kune vakatozvitaticha zvekurapa vantu vadarovo veipona kana kuti vanotozoramba veimwa mitombo.

Ngatizweyo nyasha teione hama dzedu dzeihumana. Kushate ndxondo hakuonekwi pamuntu umwe wega. Ngatidzitore toenda nadzo kuzvibhedhleya kune vakatozvifunda vanokone kuzvirapa.

Tisazoende kuzvipatara tisingachakoni nekuhamba akiti wee. Ngatiende tichakone kudziteka-teka kuitire kuti tidetsereke mukuwo uchiripo. Asi vayani vanonga vasingachakoni kuhamba vanokone kuhambiswa ngezvihlayo zviriyo.

Vanotonyora zvikwangwari veibeke pamadziro kuitire vantu vanonga vapinde mumhatso dzinohloiwe vantu. Zvinoizirwe kuti vasazobude nezvitenda veienda nazvo koparise kune vandani.

Waenda kuchibhedhlera ukasvike madhokodheya akabatika zviyani unotombogare pashi ngekuti pane zvihlayo zvinenge zviripo zvekuti udzorore kuti wabairwazve mitombo inorwadza unoti wabuda wotombogarazve pazvihlayo zviya weizorora kuti mutombo uhambe ngengazi yako wozosimuka zvaanane.

Tikandozwa teipandwa ngemasoro kunyazwi mukati mwenyama ngatirumbe takaxlonde zvibhehleya ndokune micheni inokone kutidetsera yamho kuti tigwinye mukati mwemwiri dzedu.

Mwiri weitsuna-tsuna zviya, muntu ngaatorumba akaqonde chibhedhleya, kuti aende koodetsereka kwona ikweyo, ndokune vakazvifunda zvezvitenda, vanokone kurapa.

Muntu usarwadziwa ngekuende kuchibhedhleya, ngekuti vatosvikeyo nepekuvata pariyo. Kuti vakorere kubudiswa zuva rakonaro kuchibhedhleya vanogara newe veikuarika kusvika wapora.

Kuti weikone kuerenge zvakabharwa zviyani usasabira ngekubvunze vanthu watoone chiphambureki kudai chakanaka ngekuti chinokukhombidze kuti pona powaguma panomboitwa ngezvei.

Ngatirumbe kuzvibhedheya titi yikandozwa teitambudzika ngemushuna yeduazvidetseri kufire pamuzi usingazi kumboende kohloyiwawo hloyiwa ngemadhokodhera akagwinya akazvifunfira kuti uziye chinokutambudza.

Tisadhana pheyani kuenda kuzvibhedhleya ngekuti haureketi chichemo chako pajengendee, unotoenda pane muntu umwe womuronzera zveshe zvinokutambudza, ena haazohambiwo eironzerea vantu, zveunonga wakaronza .

Tikandozwa hedu nyama dzedu kuti ndwii nengazi yeizhazha, ngatirumbe kuchibhehleya ndikona kwatinokone kuodetserwa. Vanotoningire mungazimwo nemunyamamwo kuti chiini chinopanda ngekuti wega haungazvikoni kuzviziya.

Ngatiende kuzvibhedhlera kuitira kuti tipone kuzvibhehlera aureketi zviro zvako pajengende asi munotopinda mumbatso mogara pazvihlayo zvakanaka mondoreketa zvinenge zveimutambudza waronzera azohambi eizvipapazva peshe peshe ngekuti inda.

Usati varapwa zviyani kuzvibhedhleya pane zvihlayo zvounotogumira otogara veiemere kubetserwa. Kuti ungene mukati kobetserwa ngemadhogodheya anonga arimwo, unosise kudzorora pabanze.

Akuna mumbuti ungabahambire juba peya asi juba ndiri ringatohambire mumbuti, muntu ngaasunduruke kuende kuchibhedhlera korapwa nekuti ndikokwega kwatatoona kwasare mitombo yakagwinya yekuti muntu arapwe.

Vantu ngatiende kuzvibhedhleya korapwa, tinyambori muzvibhedhleyamwo ngatitogqokazve zviro zvinotidziirira kuti tisabatwazve zvitenda. Zvinonga zvatouyawo nevantu vamweni nekuti ungatozorware zvakawanda urimwo.

Ukarwadziwa ngenyama rumbe kuchibhedhleya ngekuti ndookunorwapwe vantu. Wasvike kuchibhedhleya zviyani unotomboone mukuwo wekudzorora uri pabanze weiemera vantani vanonga veirwapwa mukati. Vapedza wozopindawo.

Tinobazvidakarira yambo kuti muntu weshe adzidziswe ngezve utano. Utano hwakakosha yambo kuti zvitenda zvisapararira peshe peshe muntu anosisa kuzviziva kuti ozvidzivirira sei.

Peshe patinonga tiri vantu ngatito reketa ngezvezvitenda, ngatirekete ngezveutano. Mphatso dzeutano dzakatoakwawo kuitire kuti vantu vadzidzezve ngezve zvitenda, kuti vazoone kudetsere vanonga veirwara.

Zvitenda zvimweni zvinotoonekwa hazvo nemungazi. Ngatirumbe koohloyiwa ngemadhogodheya vanoziye zvemene-mene. Nekutoenda kundofundiswawo ngezvezvitenda zvedu kuti toite muponerei tisazoramba teirwara.

Zveutano zvotoreketwa peshe-peshe ngekuti nyika yaera yatichakata ngezvitenda saka muntu weshe unosise kutozviziya kuti adziirire zvitenda zvingango parikira peshe-peshe.

Muntu weshe unosise kuziye kuti unoitwe murapirwei unosise kuziya kuti kuzvibhedhleya kunosisa kuendwa ngekuti tikasadakarira zvibhedhleya tinoneseka yambho, veutano ngatirambe teidzidzisa vanthu ngezvezvitenda.

Tisanyepere vantu kuti vanotiroya ,zvimweni tinonga takatodziroya tega ngatiende kuzvibhedhleya tiende koningirwe ngazi yedu ngevanotoziya. Ndivo vanozotironzere chinonga chakatiroya chakona vototipa mutombo topona.

Nyika dzeshe-dzeshe hadzidakariri kuti vantu vadzona vatambudzike ngendaa yekurwara. Nekuti izvi zvinototore mari yakawanda yenyika. Hino antu anokurudzirwa kuti vaziye ngezvekurwara ngekudzirire zvitenda peshe-peshe.

Mitemo yenyika inobadetsere kuti vana vasatambudzika nevachazana vaonekwe vei itirwe zvakanaka kuti hwana hwusatamika nenguwa yahwo isati yakwana ngahwurambe hweiningirwa ningirwa ngemadhokodheya.

Ngunguteya dzinoona ngezvezvitenda dzinombogare pashi dzotxasa ngezvezvitenda kuitire kuti zvozende kune vantu vamweni vari kubanze zviyana zvizoogashirika.

Movha ngadzirambe dziripo pazvibhedhlera, kuitire kuti pane vatsinzika zviyani, vakorere kurapika pachibhedhleracho vanoda kudariswe kuende mberi, dzotovateka-teka dzorumba navo kune vanokone kuvadetsera.

Kuzvibhedhlera pane nguwa yekunowandiwa maningi kwakatogadzirwa nepekuti vantu vasvika vanomboemera vamweni vechirapwa ivo vakadzorora vari mubvute kuitire kuti vazorapwawo

Muzvibhedhlera munoitike zvakawanda yamho , munotouye zviro zvinobve kuzvibhedhlera zvimweni zvidodori zvinonga zveida kuonekwa kuti zvihloiwe vantu vaziye zvitenda zvevanozwa vozopetudzwazve Kona ikweyo nemitombo yakona.

Mbatso dzinogara vachezana muchibhedhlera dzakasiyana nembatso dzinogarazve vatenda vandani kuitire kuti zvitenda zvisaparikire kubva kune washarukwa zveinda kuvana nevachezana ngekuti vanonga vakachatetepa.

Vantu ngavabeke zvipambureki peshe peshe kuitira kuti muntu Asarashika nguwa imweni muntu anenge asasvuka pandaraunda iyo akaona chipambureki anodakara yambo kukombidza kuti waguma.

Kanyi kusina unokuarika zviyani zvibari nani kuyenda hako kuchibhedhleya nekuti ungazotofa watonesana nevantu weito avakoni kuku arika chibhedhleya chinozvikona.

Zvibhedhlera zvinoba nyaso sukwa yambo kuti zvinhuhwire zvijeke zvinge zvakahlamburuka kuitira kuti mutenda auya zviyani asazotoona kuti aendawo kujere asi aka arikwa yakachena naye anokasirawo kupona.

Usarebese chitoo ngembambo weitatamudza, kuti danga nhingi ndiwo akandiroya, dangani ndinhingi wakazondishatira. Haiwa, xonde chibhedhleya, ndokwaunoende koponera.

Mukuwo wekubaaonda kungatei kantunga wakapera kudhaya. Muntu atozwe zvekun'en'ena mukati mwemushuna wake ngaarumbe kuende kuchibhedhlera kwaano ningirwa zvinomutambudza nekupuwe mitombo, nguwa imweni woto arekwa.

Chibhedhleya chega-chega chinosise kungaa chine movha, dzinozoteka teke vantu kubve pachiri, dzeiendese kuchibhedhleya chepadera, kuti muntu akorere kurapika. Izvi zvinoite kuti mutenda agume ngemukuwo wakanaka.

Ngatiite chipata pata ndaka yemakomzo ngatiende kuzvibhedhlera kohloyiwa teibaa detsereka yaampo ngekuti tikagare pakanyi apana unotidetsera kubaafawo neino ponwa.

Kutoone chipatara weinyambodarika hako nenjira zviyani, zvinode kutomboendepo, kozwe kuti nyama dzako dzakagwinya ere. Kuhloiwa kwakanaka yaampho ,ngekuti musi untani unokone kuyodonha kwaakufa.

Vachezana ngavangwaririke peshe pevanenge vari. Usapedza mukuwo wako weienda kuna nyamukuta, ngekuti aazooni zvinosara zveikutambudza wabare mwana wako zviyani, nekamwanako aazokaoni kuti kanorwara ere kana kuti kakagwinya. Ngatiende kuzviibhedhleya.

Madhokoteya vaiuye koona vatenda zviyane vanotogare pashi kuitira kuti dhokoteya umweni ouya koningirawo oziye zvakanyorwepo nemitombo yekupawo muntu uya anenge airwara .

Muzvibhedhlera makananaka yaambo ngekuti munobekwa nemibhedhu yekuti munhu anxambaye eidzorora eindo tsxabanga zvekurwara zvaanonga ahambira kuchibhedhlera haikona kuzon'era kanyi.

Vatenda avadhibaniswi pamwepo nemitombo, ngekuti umweni mutenda pheya soro rinonge ratoshata ari mukati mwechibhehleya, ungazotorumba mumbatsomwo, kwaakootuta mitomboyo eimwa, hino mitombo inogara kwayo yega, vantu veigarawo vega.

Usabira weizeya urimuberere weirwadziwa ngenyama dzako ende kuchibhedhlera ndokunanisirwa nyama yemundu berere arina mutombopi.

Muzvibhedhleya kune vanonga veitotachita ngezvitenda zvinonga zveiuya ngevantu zvinotobhekwazve zvitendazvo mukati mwemakombiyuta kuti unozouyawo unotoona kuti muntu uyu unotambudzika ngechakati wotomudetsera.

Pazvbhedhlera pane mhatso dzinonga dzeingwarirwe mitombo vanonga veitozviziya peyani kuti mune mitombo minganayi vanonga vakatozvibhare mumakombiyuta umwo nekutoziva kuti mitombo wakati wapera vanonga veizviziyazve

Muzvibhedhleya ndomwakabaaanaka yaampho, tisapedze mukuwo teikhombane zvikunwe kuti iwewe ndiwe wakandiroya, kubeni ana ngana anaya anenge asikazi kukuroya. Enda wohloiwa uziye kuti ,chinokupanda chemene chiri pari, ngekuti thungata uriyo kuchibhedhleya.

Akhithi woyee ngatiitewo mare peshe patinenge tiri nekutengesa mitombo. Ngekuti zvibhedhleya akuchina mitombo mazuwa ano. Asi kumhatso dzakaakwa dzinotengesa mitombo iyi aitamikiyo. Zvinotounza mare mukati mwendaramo yemuntu.

Vantu vakuru vanode kudetsera yambo, kakuyo pazvitenda zvemukati-kati zvinopanda zvakayita seanantunda, zvemakodo zveshe, ngatiende navo vohloyiwa kuti vapuwe mitombo inovadetserawo kuti vatutsire humazuwa hwekumbopona pashi panapa.

Kuti uziye kuti unorwara ngei unosise kuende kuchibhedhleya woende koongororwa ngemadhokodheya anenge ariyo usikazi kuhloiwa apana chaungaziya ndicho kuti unozwei unozotoamba ekubohla wotofa.

Zvitenda zvinotode kuti muntu aende koohloyiwa. Pane nguwa imweni yekuti muntu unoamba ngekudonha wototamika ngekuti unenge asingazi kuhloyiwa kuzvibhedhlera iye eirwara.

Tsanga dzinomere mumadziso. Tisagara nadzo pamboni dzemadziso edu ngekuti kune madhokodheya akatozvifunda zvekudzidusa dziso rotosara rachena kuti weke zvarainga riri kudhaya.

Muntu eiongororwe zvitenda zvikuru-kuru zviyani ,aandoongororwi ndidhokodheya umwe ,asi vanobaaungana, kuunganire muntu umwe veibhuya kuti toite maitirei akhiti kuti muntu unowu upone.

Zvitenda zvemukati Kati menyama zvakaita semwoyo zvinotambudza vandu maningi zvoda kuti mundu aende kuhloiwa opuwa mutombo yacho kuti adetsereke.

Kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana pheyani mukati mwekupona mwedu muno, varwi vehondo vayani vanokone kunge vatoriwo nezvibhedhlera zvawo avadhibani nevamweni vantu ngekuti vanokona kunga vakakuware zvakashatisisa zvisingaiti kuti vantu vantani vazvione.

Nyama yemuntu weshe inotokone kurwadza. Ganda rinotorwadzawo asi kazhinji kakhona zvinenge zvabve mukatikati mungazi kana munyama. Muntu ngaende kuchibhehleya ohlowiwa aonekwe kuti chiini chakonzeresa ganda rake kudaro.

Zvirwere zvemukati yenyama zvinorwadza yaampho, zvekuti muntu unokone kuonekwa akaite unga wakakwanga kudai, asi mukatimwo watotseketswa. Zvinofotesa, hino ngatihloiwe tirapwe.

Madhokodheya vanokone kutoone mwana unonga uri mukati mwemimba pheyani veishandise michini yavanenge vanayo kuone kuti mwana unowu wakagare zvakanaka ere uye kuti mwana unowu ngewemuhloboyi. Izvi zvakanakira kuti mai akhona aone kugadzirire zvekutenga.

Micheni yekuhloya ndiyona yarayadzara peshe-peshe matoto, mata, kana weti dzinonga dzatorwa zviyani dzinozoende kohloiwa, kuringira kuti chiini chinorwara muntu unouyu, vototsvaka mutombo wekumupa.

Zvinoda kuningirwa mumbatso zvinohloiwa zviyani zvinenge zvakanyorwa zvibhohleya zvakona kuti munomboda kuningirwei kuitira kuti zvizodetsera uyanu unonga eida kuzviningira.

Kwane ndiya dziriyo munobekwe vantu veihloyiwa zvitenda zvakasiyana siyana izvi zvine munakire wazvo nekuti zvinokombe pemene panenge peirwadze muntu, muntu wozotonasirirwazve nemitombo yekuti wopona ngenjira iri.

Mu mbatso dzino ningirwe zvinonga zvabve mu zvibhedhleya zvinobve mukati mwe vantu mune mucheni inenga yakato vhenekwa zve nge zvibani zve magetsi ku itire kuti vanase ku hloya vei one zvemene zviri muzviro zvo vazo ziye chitenda chino rware mu muntu kuti vamupe mutombo.

Zvakakorere muyungu kumutsa muntu wakafa ngekuti micheni yakadzara muzvibhedhlera yaitodawo kuti iuye kuzvibhedhlera zvidodori kuti vantu vasazopedze mukuwo veiemere zvichade kubve kuzvibhedhlera zvikuru kunonge kwaenda kunohloyiwa zviro zvavo.

Munthu akaenda kuchibhedhlera zviyani, aahloiwi mwakadzare vanthu. Ngekuti zvimweni zvinotozodhanisa. Unotorwa oenda nadhokodheya mumphatso yake voro voohloyana kuti kuri kuhlibiya, votohlibiye mwona umwomwo.

Kuhloya akuchanesi kuzvibhedhleya zviyani, vaane zvakawanda zvevakanisira zvinoite kuti muntuvawonekwe chemene chinobaarwadza chiri mukati mwengazi yake, haikona kupedze mukuwo mweipumphana.

Madhokodheya anombadetsera yaambo. Ukaenda kuchibhehleya vanokuhloya kungira nechiri mundani nechiri paini kuti uwone kupona. Vanoite mabhindauko eshe weizopona hako zvakanaka wapiwa mitombo.

Kune mhatso dzakatoakirwe kuende kooningirwe zviro zvinengezvatorwa mukati mwenyama dzevantu zvakaita seweti, mata anyambori matoto kuti zvionekwe kuti munhu uyu unozwe chiini kuti vaone kumunasirira mitombo yake kuti adetsereke.

Muzvibhedhleya andimbatso dzeshepi dzinorapirwa vantu kune dzimweni dzavanoenda zviro zvinoendeswa zviro zvabanenge vatora mukati menyama dzevantu veizvihloya kuona kuti mune zvitenda zvakadini vozotoronzazve kuti rapai ngemutombo wakati.

Ngatidzidze kuende kuzvibhedlera korapwa ntumbu ngadzisabarirwe mumizi ngekuti ananyamukuta havatoziye kuhloya kuzowone kuti hauna chitenda chawasara nacho here ngekuti mwana wabarwa akagwinya here havazviziyi.

Usina hako hama yakagwinya zviyani kukushanduridza-shanduridza kukuarika, ende kuchibhedhleya. Madhokodheya anokuarika vanotozokubudise muchibhedhleya zviyani vaone kuti wagwinya.

Vana vakabaikwaririka yambo mukati mwenyika inei humo dondedzerwa mutombo mukati mwemuromo dzavo kuitire kuti uponewo kune zvitenda zvinoparikira nezvitenda zveana adodori.

Vana vadodori vanoda kungwarira peshe-peshe, veipuva mukaka yamai avo vemuzamu, anotonyorerwa nemabhuku anoronze zviro zvavo. Ngavaende kohloiwa vabereki vakona nevana vakona kuti vagare vakagwinya.

Aintiya dzegapi dzekuvhundike ninga asi kwatoonentiya dzekuvhundike vantu veihloiwa zviyani, wabekwe muntiya mwo unotoonekwa zveshe zvinonga zveikutambudza zvobharwa pashi zvazobuda woronzerwa mitombo yakhona woponeswa.

Michina ngaiwande muzvibhedhlera kuitira kuti muntu weshe aonekwe eihloiwa izvi zvinodetsera kuti tione pemene panenge peipanda mukati menyama.

Muntu aka kware mu renje zviyani a sisi kuto ramba ei hamba ewu zungunisa pane zvaano puwa zvinomu bhandicha kuti usa ramba wei goba goba .

Ukatoende kuchibhedhleya ukaona mune micheni usatomboitwa ngekuti micheniyo ngeyako yeshe. Inonga yeida kuti ihloye iveve ubetsereke ugwinye.

Ukatoendeswe kuchibhedhleya zviya woone michini inenga irimwo usatimboitya ngokuti inenga yeida kuti kudetsera isusu tinenga teitambudzika ngezvitenda kuhloyiwa ndiyona wotoonekwe pemene panorwadza wotodetsereka.

Kudhaya micheni mu zvibhedhlera zviya yaita ku tekwa tekwa ngevantu vakawanda yeibviswa pandau imwe yeyi endeswa pane imweni asi mazuvano micheni yatoiswa nema vhiri pashi kunge movha yotohamba yega ne munhu umwe.

Kusatya wapinda muzvibhedhlera zviya itodakara weiona michini yakawanda ngekuti yeshe michini inenge irimo ngeyako inonga yeida kudetsera iwewe kuti upone uone kurapika.

Zviro zvinonga zviri mukati mwenyama, azvitoambi ekutonterwa ngenyara. Zvinoo zvigero zvakhona zvinopinzwe mukati kwaakutotontera, chobudiswe kubanze, muntu otopona.

Zvirwere zvemuzvi bhedhleya zvakawanda zvine mihlobo yakasiyana siyana. Ayizvekugunda ndizvopi bvudzi asi zvimweni ngezvekutontera zvimwe ndizvona, zvimweni ngezvekudzokonya ndizvona. Zvinoshande zvakasiyana siyana.

Micheni muzvibhehleya zviya yaitekwa-tekwa ngevantu vakawanda. Hino mazuvano yotobekwa nemavhiri ungatei imovha, kuitire kuti zvisarema. Muntu umwe ndiye unotokone kushandise muchiniwo ari ega.

Pamunhu umwe eyuhloyiwa zviyani unokona kutoshandisirwa muchini yakawanda ngekuti muchini umwe unenge une zvaanenge weishanda umweni une zvawowo. Saka zvinozodhibhaniswa kuti zvinase kubuda zvinenge zveikipanda.

Chimucheni chega chega achiningiri zvakanaka ngezvimweni chine mushando wacho wachinoita mukati mezvibhedhlera zvinotongwarirwa zvepakasiyana siyana kuti zvisatira zvitenda zveisoisa mukati mevantu.

Ngatiite mucheni muzvibhedhlera zveshe zveshe. Dai zvaibvira zviyani yona mucheni mikuru yodzakawo kuzvibhedhlera zvidoodori kuti zviite pasinde pekuti vantu veshe vahloiwe zvisapedze mukuwo.

Amweni tikatoona jekiseni tinotobarumba yaemho kutiza vamweni vanotoite ekueqa nemathebhura nezvihlayo zvinenge zviri muchibhedhlera ngekutya asi rinodetsera yaemho ukaritokonywa.

Muzvibhedhleya kwakanaka ngekuti kune zvinoshandisweyo kuningira ndizvo zvirimukati meantu .Haikona kushandisirwa mateko eife eichekwa ndiona nyama zvinosiye zvitenda zvimweni mungazi yemundu.

Micheni yakabaanaka yaampho mukati mwezvibhedhleya ngekuti inodetsere kuningire kuona pemene pane chitenda pona apapo wotodwtserwa madhokodheya oziye kuti tope munthu wuu mitombo yakadini.

Micheni yakakura aindoonekwi muzvibhedhlera zveshe-zveshe. Inoonekwe muzvibhedhlera zvikuru. Ndosaka munhu arwara muzvibhedhlera zvidodori unotekwa-tekwa ngemovha wotoendeswa kuzvibhedhlera zvikuru kuti anyase koringirwa mukati menyama yake.

Michini yepazvibhedhleya yakabaanaka yaambo inohloya, nekuti iwewe unonga weihloyiwa unonga weitoonawo zviri mukati memwiri wako neunokuhloya unonga eizvionawo. Otokunasirire mitombo yekuti udetserwe ndiyona.

Movha dzinotware vatenda muzvibhedhleya dzaradzati chakata. Izvi zvakanakire kuti wakorereka pachibhedhleya chimweni vanokurumbisa nemovha idzi kuendese kuchibhedhleya chepadera-dera kuti woodetsereka.

Micheni imweni yekuzvibhedhleya tinofana kutoitsvakawo togarawo nayo pamuzi dzedu ngekuti imweni unokone kutoningira wemene kuone kuti mwiri wemwana aupishi ere Kana unyari wako aupishi ere wapishesa wotorumbe kuchibhedleya Watontoresazve worumbazveyo kodetserwa.

Chakakorera muyungu pashi penyika panapa kubaa muse muntu watamika asi pakugadzira muchini ere ishasha. Vakagadzira michini yakawanda iri muzvibhedhleya inoita kuti vanhu vaone zvavanonga veizwa nevachiremba anotodetsereka ndiyona muchini ineyi.

Mucheni yakabaanaka kwemene mukati mwendaramo yedu ngatisapedze mukuwo teikombana ngezvikunwe kuti ndakaroiwa ndintingi ana tungata atodzare muzvibhedhleya yona micheni ineyi ndoinotoronze kuti unorwara ngechakati wotodetsereka.

Imweni michini unotokone kugara nayo peyani pamuzi weipota weiningire kupisha kwemuiri kunonga kweiite mwana kunyangori kuzi wako, kuti uziye kuti mwana unowu wakapone zvakanaka ere. kuti wapishisa wotorumbe kuchibhedhlera.

Michini yeimwe yakugadzirwa zviyani muzvibhedhlera aiyeshepi inoshanda pazvirwere zveshe zveshe umwe naumwe une paunoshanda aundo pindi peshe peshe.

Muyungu wakafunda peyani kunasira nemichini yekunoningire zviri mukati mwenyama yemuntu kunyazwi nezviri mungazi unozviona kuti mune chitenda chakati wotokugadzirirazve nemutombo yekuti uzodetserwkazve nfiyona weimwa kuti upone.

Muntu akanike murenje zviyani, aatenderwi kupfeka qathuya chero yeshe-yeshe. Ane qathuya dzimweni dzaanotogqoka kuitira kuti dzithobe nyamaa yake inonga yanika iya.

Vayungu vakakonza payani ngekuti vanemichini inoningira nechirimundani nechiri payini iwewe unonga weitoningirwa untoonawo mifoto yakhona kuona kuti chiri chimwana chiri mundani chakagara zvakanaka ere.

Tisatya, tangene muzvibhedhlera zviyani taone michini yakadzara peshe peshe ngekuti ndiyo inototidetsera kuti tipone panokurwadza pemene haikhona zvekufungidzira.

Zvaibaanaka yaampho, kuti micheni inohloya idzakewo nekuzvibhehleya zvidodori kuitire kuti vantu vasazoemere zvavanonga vatumira kuzvibhehleya zvikuru, kuti zviende kohlowiwa.

Zvinoshandiswe muzvibhedhleya zvakawanda yaambho kakurutu kuyani kunoita zvekunceyiwe vanthu azvindobekwi peshe peshe zvine muzvinthiya mezvinotsvetwa kuti zvisaite ngura nekutsva ngezuwa zvisazosiye zvitenda muvanthu.

Micheni yanasirwa yakawanda pashi penyika ineyi. Kuri kuite kuti munhu weshe apone, asatambudzika ari mumamhatso, asi ngatibude mumamhatso mwedu, tiende koringidzwa ndiyona michini iyona tionekwe pemene panorwadza totodetsereka.

Micheni imweni yemuzvibhehleya zviyani aichaiti ekutekwa-tekwa yeienda kohloyesa vanthu, kana kuti veida kutware zviro ava chateka-teki, kwaane micheni itori nemavhiri pashi yekuti inodzihambira yega kusvika peshe -peshe mukati mwechibhehleya.

Kuringidza kwaayowo nekuzvibhedhleya. Akusisiri kwekun'anga yegapi kwounoende koothungatwa. Michini yoringidza kubaaxonde panenga pane chitenda pemene.

Uchapedza mukuwo wako wei kombe unhanhi wako kuti ndiye akurowa hazvina kunaka mukati mwendaramo ngatiende kune muchini toenda ku oningirwa kuti zvinokurwadza ngezviri ngekuti ungatozo dhibana ngekuroyiwa wapedze kukombe vantu.

Kudhaya mapilizi aiswa pazvipepa weibva kuzvibhehleya zviya hino mazuva ano ukapuwa Ari pazvikwande haasvi ngezuwa kana kunaiwa ngemvura zvekuti anozokorera kushanda.

Mishonga yechiyungu yakanaka ngekuti inonga yakatsiyiwa vana vadori dori havazokoni kuibeura chitsiyo chakona ichocho chinokone kuto shandiswazve sechipimo kupime pounenga weimwa paya kuti usamwe zvishomanane kana zvakawandisa .

Mitombo yechirungu ngaimwiwe peshe peshe yakanaka kuti ino kuronzera kuti inoita mamwirwei inonaka zve nguti mazuva ano votobeka nemunhuhwi imweni inoita kuti muntu asarutsa ndiyo.

Ngatidakarire mitombo yemuzvibhedhlera. Amweni aaidakariri kwai inozhazha asi kuzhazha kwakhonakwo ndikwona kunotoite kuti muntu apone. Ngaimwiwe mumwirwe weinosisa.

Mitombo inodetsera yaambo yeChiNgezi. Vanotonyora pazvikati zvakona kuti mutombo wawapuwa uyu unomwiwa nenguwa yakadai nekutoronzazve kuti mune mutombo unokone kushandisika kusvika mazuwa akati.

Mhopo dzinokone kutorapiwawo ngemitombo yakasiyana-siyana inyambozi yechiyungu. Kudhaya dzairapwa ngekutobaya ngetsanga, hino mazuvaano kwaane yekumbaye padera pemhopodzo zvotopera.

Ngazi yevantu yakasiyana-siyana, imweni inokone kunge yakadzakira maningi, imweni inokone kunge yakakwira. Saka ngatiende koongororwa teipiwe mitombo inoenderana nengazi yedu.

Mabesha ainesa antu maningi ngékuti anodhaishire kuti muntu afemezvakanaka mututu wekubanze hino pane zvofafaizeiwa mumiro kuti mabesha anyunguruke

Mitombo yehwana hudodori yara yanaka mazuwaano. Kudhaya hwaitotiza ,kushishwa hwopuwe mitombo, asi mazuwaano hwoidakarira ngekuti munokone kuiswe munuhwi weninga hwotodakarire kuumwa, hweifunge kuti huchasangana neninga mukatimwo.

Anogadzirw mutombo vanokone kugadzire yevana yega vogadzirazve neye vasharuka yaana yebesha inobhan'eiwa pamwepo newe kukotsora kuitire kuti zvisazonyanye kudhura maningi.

Chiyungu chakanaka mitombo yakhona ngekuti vanonyora ngekuti muchibhotoro ichocho chavanokupa mune mutombo wakawanda zvakadhini, kuti usazotambudzika weigara kureti zviyani nekuzopetuka-petuka weienda kotenga mitombo yakhona.

Vana ngavasa pindwa nge mhepo mukati mwe nyama dzavo ngekuti vano kone kutozoto tamika pashi pe nyika ino zvaka gadzirwa zve zvi mitombo zvekuti vamwe vapindwa nge mhepo kana ku kotsora kusinga peri zvekumwa chikotsoro chakona choto pfawa.

Mishonga yemukuwo uno yabaanaka yaambo ngekuti inonase kuputirwa kuti isambotondoneka nemvura kunyazwi kurohwa ngemushana kana kurohwa ngemututu inogara yeindoshanda yakadaro. Haikasiri kuchururuke mvura.

Chaka nakire mitombo ye chibhedhleya ndechekuti vanoto nyora pa chipakiti pakona huremu hwakona nekuti unoite mu mwirei nge mukuwo uri izvi zvino detsera yambo kuti usazozvi shaisha.

Majekiseni akanaka, ngekuti muntu asingachakoni kumedze mitombo zviyana, unokone kubairwe jekiseni rotopinze mutombo waifane kupinda ngejekiseni, mukati mwenyama, wotopona.

Ngatidakarire mitombo yechiyungu ngekuti vakaihloya kunase kuningira mukati mwayo kuti inoende korape pari avandokupi mutombonje ngekuti vanenge veiziye zveunozoita mukati mwenyama yako vanokuoe wemene mene unoshandirana nehotenda chakocho.

Majekiseni akanaka yambo kuabairwa zviyani ngekuti anoite kuti muntu apore, nguwa imweni tinenge tisikachakoni kumedze mutombo ukatobairwa mutombo uri mujekiseni unotopinde mungazi zvakanaka.

Muzvibhokisi zvemitombo zviya munenge makatonyorwa kuti mutombo wawamwa unowu unokone kukonzerese zvitenda zvakati zvakati ukasaumwe zvakanaka saka ngatidzidze kumwe mitombo yedu zvakanaka.

Mvura ikaite shomani mukati mwemwiri wemutenda madhokodheya vanokone kuitutsira asizve muntu asingachakoni kumedze mutombo vanokone kubekazve mutombo mumvura wotonungiduka weipinde mukati mwenyama yake kubudikidza ngemajekiseni.

Mitombo aisi yekundomwa yega yegapi, asi imweni inotoite zvekufafazeiwayeihamba ngemitutu. Inotorapa yakadaroko. Imweni inotouraye zvinonga zviri mukati mwemphatso, zvakashata.

Mishonga Yara yadzara peshe peshe nezvemukati zvine mishonga yazvo yakasiyanawo nezvinorapwe kubanze ukainingira mishonga yakona imweni unotoitya ngekusvipa kwainenge yakaita asi inenge yeitodetsera.

Madziso anorwadza ngekuti nguwa imweni unotoona asingachatooni hino mitombo yakanasirwa yekuti unokona kudonhedzera mwariri uyu mutombo wekudonhedzera wakanaka yaambo ngekuti unoenda pemene panorwadza

Mitombo yeshe yeshe ai yekumwapi. Kutori neimweni yeku tombayawo pazvironda zveitooma kuti kwakwadara. Imweni ngeye kutombayazve panonga pakazvimba zviyani wotoona pato pumbhuruka

Mitombo yobekwa nemagadegade ine maara akasiyana-siyana kuitire kuti ione kuashirika ngehwana kamweni kanotozodakarire ara rakhona kotodakarira nekuumwa, akazozondi kuti unozhazha.

Chakanakiravo mitombo yechiyungu ngechekuti vanobanyora muchipakititi chounonga vatenga zviyani kuti mune mitombo yakati. Votoziye kuti ndichaenda koita mazuva akati nemutombo vangu unovu. hauzoperi usati vakotokazve kotsvake unhani.

Kudhaya mutombo yaitotondoneka payani wabva kuchibhedheya zviya kweinaya hino mazuwa ano yobanase kuputirwa kwemene kuti nemututu auchaipo nekutondoneka akusvikipo zveshe nekutsva ngezuwa akuna inozoramba yeishanda kumhera nariini.

Mitombo yongwaririka yaamho. Ayichatondoneki tondoneki peshe pashe. Nguwa imweni unotozoona hwaauswa iri mumbudo yatondoneka nemvura wanaiwa. Yobaaputirike kuti iite zvemene isakorere kushanda.

Mitombo haa yarayati pwepwepwe peshe peshe. Ine nemaara nemaara akasiyana siyana. Umweni munhu ungatokorere kuziye kuti mutombo wake unozwi chiinyi asi unotoziye ara rakhona otouronza otoutenga kuti aone kudetsereka.

Mishonga yechiyungu yakanaka yambo ngekuti inodetsere zvakawanda mukati mwengazi nenyama yeantu inonde pemene panonga peirwadza yotopapodza.

Mutombo wemwana mudodori ausisi kupuwa ngemusharuka wemusharuka ausisiwo kupuwa wemwana mudodori ngekuti zvinenga zvakabekwa mukati mwawo azvienderani mwana ngaamwe wakwe kuti apone kwemene.

Mvura ikapera mukati mwemwiri wemuntu, madhokoteya otozvikona pheyani kukupa imweni vachishandisa michini yavanenge vanayo .Izvi azvioneki kuchivantu pheyani kuzvibhedhlera ndokwazvinoitwa ngatirumbeyo.

Miti yobara maruva zviyani vantu vamweni vanorwara ngemadziso hino kutori nemitombo inotoita kuti yopfungatira miti madziso ayani wotodzorawo mutombo kuti asarwadza.

Antu aachadi kuite zvidhafukorera pheyani, mukati mwekupona kwavo, kwai zvinounze zvitenda. Hino votombaye mitombo imweni padera pemakanda avo, kuitire kuti vasafemesa.

Yakanaka maningi mitombo yechiyungu ngekuti imweni yakona inodzorwa semafuta kuitire kuti ganda ripfawe, imweni panonga pakuwara paya ndopeinotobekwa kuitire kuti zvisarwadza maningi, pazvimba poto pumburu kawo.

Hai mitombopi yeshe yekumwa. Imweni inoite ekudzorwa, imweni ngeyekumwayo asi imweni inofafazeiwa yoenda nemututu anhu otoifema kutore kutorapa nyama dzawo kana kuti mumhatso mune gwema rakashata zviyani rinotopera.

Kumwe mitombo haipopi kwega kunoponesa. Nguva imweni muntu unenga akazvimba. Mitombo iriyo yekumbaye ipona pakazvimba potopumburuka. Imweni inobekwe pazvironda wotozoona chati kwakwadara kuoma.

Muntu uka pumhunwa zviyani uunotode chinokudetsera kuti ngazi isai chururuka peshe peshe kune mabhabdichi ariyo anodetsere kupomboredza pona papuhunwa po kuti pasazo ramba pei pumhundwa zve pano ngwaririka.

Vanonasire mitombo vanobadakadza yaambo ngekuti vanogadzire zviro zvimweni zvekuti vana nevasharuka vazvidakarire. Imweni mitombo yakatoite kungatei manduwi peyani, nekutoirya inotonuhwire kungatei manduwi. Ndozvinoite kuti muntu adakarire kutoimwa.

Mitombo yechiyungu inodetsera yaampho, ngekuti unonga wakatogadzirirwe chitenda chimwe chemene. Saka ukatoutenga kana kuupuva kuzvibhedhleya zviya, unotoqonde pona panenge peirwadza pachitendacho, chotosukwa chopera.

Zvakanakire mitombo yemuchingezi ngeyekuti inonga yakanase kuhloiwa zveshe zvingazokuwadze muntu mumutombomwo vanonga vakatozvibvisa nezvipimo vanonga vakabekazve kuti uziye kuti unomwe zvakadini nenguwa yakhona.

Mitombo yeshe aiyekumwapi, kune imweni inofafazeiwe mukati mwemwiri, kana kufafazeye mukati mwemphatso kuuraye zvinonga zvirimwo. Yemwiiri inoite kuti, iuraye gwema rinenga riine muntu.

Mutombo wekudonhedzere mumadziso wakabanaka yaamho kuitire kuti madziso amweni anonga eirwadza kwemene, hino ukadonhedzerwa kwemene zvakanaka unoende pemene panonga peirwadzapo.

Kutambudzika ngemutombo kuda. Kwataane mitombo imweni inoite kuti vantu vapone, unosanganisira nekuti vasaite zvitenda zvepamanti.

Kubusa kunode kutoona kuti zvirozvendinorya zvinoizvi zvine zvezvinondionhla ere mukati mwenyama dzangu ngekuti zvimweni zvinotame zvikafu zvinoake mwiri. Hino kune mitombo imweni inotounze zvikafu zvona izvozvo mukati memwiri wemuntu.

Chakanakira mitombo yechiyungu ngechekuti unenga vakatonyorwa uremu rwakona, unongahe vakanyorwa kuti unoita mamwirei, nguva iri, veizouregerahe mutombo unouyu zvadini.

Mitombo aiyeshepi inobekwa mumukanwa imweni ndeyekutombaya panenge peirwadza. Wambaye pona apapo zvinotooumburuka pamweni panonga pane chironda chinotooma kuti kwakadara wotopona.

Chitenda chokukotsora chaindosiiwa chakadaro kudhaya cheizi chozopera .Hino mazuva ano kwakutonasirwa nemitombo inoita kuti chipfave pfave .Chinotobhanxa pamwe chekukotsora pamwe nechemabesha.

Vamweni vantu havazokoni kumedza mitombo kana varwarisa maningi zviyani. Gwiro kune mitombo imweni inota yekumwiva unga mvura. Kuite kuti indoamba yekuerera yega pagurokuro remuntu.

Mitombo yakanaka yaambo ukatopuwa mitombo yako inenge itori nemazuwa aunenge waatoronzerwa kuti unomwa kusvika pakati patodarika wotorekera ngekuti unonga watopona.

Vantu vookura zviyani nemasoro anotoshata .Ngekuti vanonga vakadhibana nezvakawanda zvinokonza zveupenyu. Hino zvadai ngativatore toenda navo kuchibhedhleya kwavanoenda kobetserwa ngevakazvifunda.

Kudhaya kwainga kusina movha dzinotware vana kuenda navo kuzvikora. Mazuva ano dzabva dzati pwepwepwe peshe-peshe, kuitira kutivana vagume muzvikora ngemukuvo.

Mwana wakanaka, mwana ngewe muntu weshe. Mwana unosise kungwarirwa yaampho, kunze kune zvitenda zvakasiyanasiyana, vanotongwarirwa muzvibhedhleya kana veirwara zviyani vozobuda vapona.

Hwana hunanakirwa maningi ngemifodho. Yakanaka kuibeka peshe-peshe mukati mwezvikora mwawo kuti hudakare. Ngahuende kuchikora hwakatsonge kudai ngekuti ndihwo huchazotungamira mangwani.

Zvikora , zvehwana hudodori, kumotoitwawo mitambe yekuti hwakone kurumba kana kutambe mitambeyo huno topiwawo mu kombe kukombise kuti hwakakona.

Kune urema hunokone kunasirika mwukati mwekupona kwedu. Vana vanokone kutotungwa kuti pane panenge pakatatuka pakati penyama dzavo. Vatungwa kudaro zvotonamika. Unozomuona mwana unowu akura haazozviziyi kuti wainga akatsemuka.

Hwana hunodakara yaambo hweiende kuzvikora kwahunonga hweifundiswa. Hunofunda kuchovhe zvibhasikoro, hunofundazve ngemipikicha. Izvi zvinoita kuti nehumweni hwasare kanyi hudakarirewo kuuya kuzvikorazvo.

Hwana hunoda kutodzidzisawo zveutsanana huchakatsonga. Ngekuti tikakarekera keiita matsvina kakatsonga zviyani, hazvizoperi, kunozokonzerese zvitenda, kuti zviparikire kubve kuhwana humweni zveiendazve kuhwana humweni.

Kuenda kuchikora kwakanaka yambo. Hwana hudodori huno gadzirirwa peshe pahunonga huri, ngekuti ndivo vatungamiri emangwani, ngavafunde kuti vazoashirikawo mundaraunda.

Mwana wakakosha, mwana unorwirwa ngenyika yeshe. Aafaniri kutamika ngenjira dzakashata, asi akatorwa hake ndiMwari tinozvizwisisa. Ngaangwarirwe, ngaareketwe ngezvake peshe peshe.

Apana chiro chakapinde kukosha pashi penyika ino yeshe semwana mudodori. Unotoreketwa ngezvake, aatosisi kutofa nguva yake isati yakwana. Zvikatoitika ari muchibhedhlera zviya, madhogodheya anotambudzwa ndizvona.

Gore ngegore vantu vanotodhibana veyi reketa ngendaa yehwana, ngekuti hwana ndohwakapinda kukosha kutodarika vasharuka pashi penyika ineyi, ngahuremerekedzwe, ngahureketwe ngezvazvo kuti hupone husatamika nguva yahwo isati yakwana.

Kureketa ngezvevana kwakanaka yaambo ngekuti humweni hwana unotozoona hwatoti mimba tegu usingatoziyi kuti inoite muitirwei kuti ingwaririke mimba yo. Umweni unotozodzungira phiyani, saka ngazvireketwe kuti hubaite zviro zvaho hwoziya.

Mwana akakosha ngamgwarirwe peshe panogara akabatwa nechitenda anosisa kuti adetsereke haikona kumusiya akadaro ngekuti ndiwo atungamiriri amangwani.

Hwana hudodori hunomba ngwaririka yambo humweni hunobarwa nemukuwo wahwo husati hwaguma hunotobekwa mundiya kuti hugumise nguwa yahwo hurimo hweiphakeyewa hurimwo ana Mai akona veiuya kohloya kuti kachiriyo ere.

Zvikora zvainga zvisina movha kudhaya vana vaitodzihambira vega kuenda kuzvikora zvinezvi hino mazuwaano movha dzezvikora dzototendera ungatei dzinozunge vana vadzona dzeivaendesa kuzvikora kuti vasvike ngemukuwo wakanaka.

Zvakanaka yaambo kuti hwana hwurambe hwei hloyiwa ngekuti kanokone kundoramba keipisha mwiri, keichema, hakakoni kuronza kuti ndinorwara chakati. Hino ukakateka-teka weiende nako kuchibhedhlera, kanohloyiwa wotoronzerwa zvinokatambudza.

Ana adodori anotokosheswa peshe -peshe mukati menyika dzino idzi. Ngavadzidziswe kumwawo mvura veironzerwa kukosha kwayo. Ngavadzidziswe zveutano kumbonye miromo yavo kuitira kuti zvitenda zvisaparikire kwavari.

Kufunda kweana adodori kwakanaka kunodakadza yaambo. Vanofunda ngemitambe izvi zvinota kuti vadakarire kuuya kuzvikora nevanonga vasara kanyi vanotozouyavo kuzvikora zvinezvi kuburikidza ngekuone mitambo iriyo.

Va sharukwa ve nyika dzeshe dzeshe vano dhibana vei kasa nge zviro zve hundumure izvi zvakakosha kuti hwana hunohu huone ku ngwaririka husa tamika nguva yahona isati yato guma zve.

Michina yekuhloye vantu vakuru vega vega nevana vadodori vanotohloiwawo kuningire kuti unozwei ngekuti mutemo wemene mene mwana mudodori aasisi kufa pakafe mwana mudodori madhokodheya anotambudzwa maningi pazvibhedhleya.

Tisasaende kochere mvura mumufuya ngekuti vekuti veutano vakatsveta mvura peshe peshe kuitire kuti vana vaone kushambawo nyara dzavo vana vaone kumwa mvura dzakachena kuti vasabatwa ngemanyoka.

Zvinobaadadisa yaemho kuti mwana wako ofundawo afunda ozodetsera vanhu mukati mwezvibhedhlera kuvarapa, izvi zvinoita kuti nevamweni vazodakarirawo zvikora.

Madhokodheya akoni kurapa zvitenda zveshe zviri pashi penyika ino ,asi dhokodheya umwe ngaumwe une zvitenda zvaakafundira kuzorapa ,umweni wakatofundire zvekurapa hwana hudoko hwega hwega.

Kune vakatotaticha kungwarira mitombo mumbatso dzinofanira mitombo yeipinda zviya yeibuda veierenga kuitira kuti isazotamika mitombo inei nekuzoziya kuti mutombo wakati wakapera.

Kwetiriyo ngatidzidzisewo vana vedu kuti vazoitawo mishando inodadisa mukatimwo mwendaramu dzavo kurape vatenda vanonga veirwara kwakakosha maningi vanotozoonawo chinovaponesa mundaramo dzavo vanavo.

Kufunda kwakanaka yaambo ngekuti unodetsere vantu vakawanda mukati mwendaramo dzavo. Nevantu vamweni vaikuziya zviyani vanotozokuyemurawo ngendaa yedzidzo inenge yangene muhloko mwako.

Hwana ahukoni kuronza kuti ndinozwe chakati chinondipanda mukati mwengazi yangu ino nenyama asi kamweni kanokona kutochema kana kuona ngekubohla kwakona wotoona kuti kamwana kanaka kanorwara ngakaende kohloiwa ngekuti ndohuatungamiri hwemangwani husafa hwakatsonga.

Nendombi ngadzidziswe kurapa vantu muzvibhendleya. Kudhaya yaitoinge mishando yema dhodha peyani. Madzimai aizi ngaagare pashi ngekuti akashooreka.

Kuyarikwe muchibhedhleya kwakabanaka yaamho. Ngekuti unobabudemwo wagwinye kunge tee uri njanji, vanenge veikuhloya nguwa ngenguwa nekukupe mutombo ngemukuwo wakafanira.

Zvakanaka yaamho kubaadzidzise vana vedu muzvikora kuitire kuti vazoonekwa veidetserawo vantani vanenge veirwara. Nevameni vanotozoyemurawo vana vanonga vakafunda.

Zvinohloyesa zvara zvati pwepwepwe peshe -peshe. Kune dzimweni dzakatoite mbatso kuite ntiya mwekuti unobekwemwo mwiri weshe worowoningirwa peshe panonge peipanda wozotoronzerwe mitombo yachona vokudetsera madhokodheya kukurapa.

Kunotambwa mitambo peya kunosisa kunge andu akatotatiche kurape mundu eitopona nguva yona iyoyo kuitira kuti akotoke kunopedzisa mutambo weinenge eitamba.

Ngatibaatokurudzire vana vedu kuti vafundewo mukati mwezvikora kuitire kuti vazoende kooshandawo kana muzvibhedhlera kuite mishando yekuhloya vantu veidetsera veshe vanorwara kuti zvitenda zvishomeke.

Zvinodadisa peyani uri kuchibhedhleya zviyani kuona hwana hudodori hweirapa antu ngatikurudzire vana vedu kuti vazoitawo madhokoteya vadetsere vantu muzvibhedhleya.

Ngatikurudzire vana vedu kutaticha yamho varikuzvikora kuitire kuti vazoonewo mishando yekushanda inozoite kuti vazoitawo upenyu hwakhlamburuka veizokone kudziponera vega.

Zvakakosha yaambho kufundira ngezvekudetsere vanthu vanonga vawirwa ngengozi vamweni vanokone kudonta votofa hino pakaita vanodetsera zvinodetsera yaambho kuitire kuti aone kudetsereka asati aende kuchibhedhleya.

Usabashishwa kwememe waona chibhedhleya chavharwa zviyani zvitoro zvinotengesa mitombo zvataayo zvekuti zvimweni zvinobaavhura neusiku hweshe unodetserwa ukatsinzika pakati peusiku.

Ngati ngware ngware ngekuti ndaramo hayidi muntu wakapata pata. Ukapata awukwazi panyaya dzemare . Inotode kuti urumberumbewo wawakawo zvitoro zvinotengese mitombo wokuti uzowonawo chimari.

Akiti woye ngatinotewo nekufundira mitombo kutozvifundirawo zvemitomboyo wototengesa zvibhedhlera zvanyambovharwa zviyani Unenge wiona mare vantu veitorapwa vakadaro.

Ngatidakarirewo kuakawo zvitoro zvedu teitengesawo mushonga ngekuti vantu vanokone kutsinzwa chero nguwa zvibhedhlera mumakanyi zvatovharwa, unotorumbe kuchitoro chako chiya wototengawo mushonga unowu wodetsereka newewo unozotodetserekawo ngechimare chaanonga akuhina.

Mitombo yototengeswa peshe peshe mukati mezvitoro asi hazvidhibaniswi nezvekurya. Munyambori muzvibhedhleya zviyani, mitombo haisanganiswi nekunogare vantu, ngekuti yakasiyana nezvinonga zveidiweyo. Vatenda vanthani vangatozoimwa vakafa ndiyona.

Pagore nyika dzese dzinotopembererawo kudakarire zuwa reutano muntu weshe unosisa kuzviziya panenge peitoreketwa zvakanakire utano nezvitenda zveshe zvinonga zveitobhuyiwa ngezvazvo Musi unou.

Zvibhedhleya zvambonywa zviyani nguva yazvona yakwana usatambudzika usina mutombo vokumwa. Rumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo vototenga hauneseki.

Usakuhunuka ukaona chibhehleya chavharwa zviyani usati watenge mutombo, kana kuti watame mutombo kuchibhehleya, rumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo wagumeyo wobudise pawabharirwa vanokupe mutombowo.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaamho yototengeswawo nemuzvitoro kunyazwi nevana vanonga vabarwa vasina kunase kugwinya mitombo yakona kana zvikafu zvakona zvinotoonekwazve nemuzvitoro zvinoizvi kuti vana vanava varye.

Mitombo inotengeswa peshe peshe muzvitoro asi chazvakanakira aidhibaniswi nevatenda ngekuti mutenda umweni atorwadziwa peya ungambaorumba koutora mutombowo kwakutoumwa kwakutofa.

Mazuwa ano kuzvitoro zvinotengese mitombo inorape antu ndokwatodzara mitombo. Kuzvibhedhleya amuchina mutombo. Saka watonyorerwa mutombo kuchibhedhleya qonde kuzvitoro zvinezvi ndokwaunouwona.

Kutengese mitombo ndookwaakutonothese vantu mazuwaano. Anhu anotame mitombo muzvibhedhleya, asi ukaende kuzvitoro zvinezvi auitami. Ngatiende kuzvitoro izvi totenge mitombo, kana taitame muchibhedhleya.

Mitombo ngaisaakumanidzwa nezvingwa nemabhodhleya mukati mwezvitoro. Chitoro chaite chekutengese mitombo yekurape vantu, ngachiite zvona zvega, kuti zvisazovhiringidze vantu.

Ukaenda kuchibhedhleya zviyani pane mbatso dzinonga dzeitongwaririrwe mitombo. Wapedza kubharirwa mutombo wako ndidhokodheya wotorumba kona kotore mutombo. Asi kuti kusina usashishwa hako rumba kuzvitoro zvinotengese mutombo wotobetsereka.

Wabharirwe mutombo wekumwa pazvibhedhleya zviya, wotorumbe kumbatso imweni yavanogadzike mitombo yavo, wotopuwa. Kuti pasina apapo kune zvitoro zvototengese mitombo ineyi, wotoende koobhadhare kwona ikweyo.

Mitombo yotengeswa, vana vanenga vatoone mare zviyani ngavaakewo zvitoro zvekutengese mitombo, kuitire kuti vaone chinovadetsera mukati mwendaramo yavo.

Usakuzuza peyani uri mumbatso rumbe kuzvitoro zvinotengese mutombo kuti weidhane kuende kuchibhehleya vekuzvitoro zvinezvi vanokone kukubetsera asi zvazonyanyisa chiende kuchibhehleya kuti unase kuonekwe kuti chini chinokupanda chemene.

Movha dzepazvibhedhleya dzakanaka yambo dzinosise kutogara dziripo kuemera vatenda vanonga varwarisa zviyani dzotorumba navo kuvateka teka kuvaendese kuchibhedhleya chimweni chepadera kuti vodetsereka variyo.

Usashishwa, kusunga chisununu, watame mutombo pachibhedhleya. Kune zvitoro zvototengesa mitombo ineyi, endeyo unoouwona. Ngekuti zvibhedhleya zvemazuwa ano azvichina mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakabatichakata peshe- peshe, pazvibhedhleya zvemene zviripo unototi vabharirwe mutombo wako woende kuchitoro chinechi woende kopiwa mutombo. Nguwa imweni unotoenda kotengeserwa pachibhedhleyapo asi watamika wotorumba kuzvitoro zvinotengesa.

Pazvibhedhleya pane mphatso dzinonga dzeitongwaririre mitombo, kuitire kuti mitombo ineyi isatsva ngezuwa, isatondonoka ngemvura, uye nevatenda vanhani vasasvike kudhuze kwayo ngekuti vamweni vanokone kutozoitora, voshate soro, vomwa.

Tisapata akiti humweni hwotongwara hweiende mberi ahungasariri sure segotsi asi hwotoende mberi semiro hweiake zvitoro zvinotozounze kunota mukati mwempuri dzawo.

Tikabirirwa nezuwa zviyani tisati tatenge mitombo zvibhehleya zvatombonywa, ngatirumbe kuzvitoro zvinotengesa mitombo totenge yatinenge takabharirwa pashi nemadhokodheya kunyazi ayizi kubharwa unotone kovhinza kuti chitenda ichi chinorapwa ngei wotodetsereka.

Mitombo inongwarirwe payona yega. Kune mbatso muzvibhehleya dzinotonga dzine mitombo. Kuti mitombo iyi musina muzvibhehleya, kune zvitorozve zvotoitengesa. Ngatirumbeyo kana tatame mitombo pazvibhehleya.

Mazuwa ano mitombo yoto tamika mu zvibhedhlera hino kune zvitoro zvinoto tengesi mitombo ineyi kuto ndxondeyo ndo kuzvi pedza ngekuti awu tamiki chinondo diwa ndiyo mare yako mu mbudo.

Kune zvibhedhleya zvimweni zvinonga zvitori nembatso dzezvino ngwarire mitombo kuitire kuti vanonga vanyorerwa mitombo ngemadhokodheya votoenda kopuwemwo.

Vantu avadi kuende kuzvibhedhlera koohloiwa asi kukaite vantu veutano vanohamba veihloya vantu peshe -peshe, zvinoite ungatei mutambe muntu weshe wotogidhe kutoendeyo koohloiwawo. Asi pakuzogidha kudai ,unonga watodetsereka.

Ayi veutano vegapi vano hamba vei papazha nge zve zvitenda muri mu zvikora zviyani vana vanoto dzidziswawo nezve zvitenda kudzidzisana vona pachawo ne vadzidzisi vavo kuti vaone kunasirire kuti vasazo rwara.

Veutano vanokona kudainzira nenjira yemutambo vanouya veinyakaza vanhu vanoda maningi kuone mitambo pavanoedza kumbonyakaza paya votoreketa nezveutano kuti munhu weshe azviziye

Kuti vantu vauye kuoteerera ngezveutano zviyani avadi, asi vakazwe kuti kune mutambe uriyo vanogidha veshe veiuye kuoone mutambe uya. Hino veutano ndoozvovooita mazuvano kuti vantu vauye, vanotanga kuite mutambe vapedza vozoreketa ngezvezvitenda.

Nyika inosisa kunga ine utano hwakanaka, ngekuti isina utano hwakanaka zveshe zvinoshandwa ngenyika zvinokotoke sure, mare dzeiende kune zveutano, veutano ngavahambe veipapashe mashoko ekuti vanthu vanodziirira sei zvitenda.

Zvitenda zvoreketwa peshe peshe kunyazwi nekumabhawa kunyazwi nemuzvitoro nemumapato memwene vantu veutano votohamba veireketa ngezvazvo. Vanokone kuite madhirira vantu veitamba kuitire kuti vantu vauye kuyaiya zvinonga zveibhuiwa pona.

Ntunga dzanesa pashi penyika ineyi. Zvirwere zvakona zvinotoite kuti vantu vatamike. Hino kwataanezuva rekuronza ngezventunga, kuti vantu vozvidzivirira sei kubve kuntunga. Nemitombo yacho kuti yoonekwe pari kuti vantu vapone.

Veutano votohamba vakadhloka nemidhlakiso imweni inonga yetoironze yezvitenda kuti muntu unonga atoone mudhlakisowo woteerengawo zvakabharwepo oteedzera kuti apone.

Mazuwa ano vantu votoita inga chibhubhubhu peyani kuzwe kuti ndingi wafa ndingi wafa. Zveshe izvi zvinokonzereswa ngekusahloyiwa. Ngatihloyiwe kuti tone kubetsereka kuziye zviri mungazi.

Vehutano votoita nemitambe yakawanda kuti vazwnge vantu vauya koterera zvavanenge veironza ngenda yezvitenda ngehwana hudodori hunokona kutoendawo weinzwa izvi zvinodetsera kuti vantu vasafa neinopona.

Veutano vanozvikona yampho zvekupapazhe mashoko ezvitenda vanokone kuisa zvibandela pamiti kana pazvitoro muntu weshe unonga weindohamba otoerenga ngezvezvitenda zvino otoziyawo.

Vebazi reutano vanombaita magiya-kiya eshe-eshe, kuitire kuti vantu vaziye ngezvezvitenda vanohamba veifakazha zvitenda zvinonga zviriyo nezvinonga zveide kuuya, kuti vanasirire vasati vabatwa ndizvona.

Zvitenda kuti tizviziye ngezvazvo veutano vanotosise kutohamba ntaraunda dzeshe muzvikora nekutoite musongano veidhibana veitxasa ngendaa yezvitenda. Ndokuti zvigubovo nekune vantuvo jee vazoziye kunasirira.

Vantu vanodibana peshe-peshe veireketa ngezveutano, kuitire kuti muntu weshe azwe, apurutane zvinonga zveibhuyiwazvo, asazobatwa ngezvitenda asingaziyi, asi kana adzidziswa unenge atonasirira.

Vana vobve muzera zviyani vanode kuto dzidzisa ngezve makurire avo ngezve pabonde kuitire kuti vasazo svike pakudzi tore upenyu hwake nekudzi uraya ngekuti zvaitikirei zvakadai kwaari nguva imweni apuwe mimba.

Vana nevasharuka ngavadzidziswe ngezvekukura kwavo kunyazwi ngezvepabonde ngazvidzidziswe. Kuitire kuti mwuri dzavo dzirambe dzakagwinya dzisapwashika. Hakuchina muntu umweni unokona kudzidzisa mwana veumweni asi ngavatogashire zvidzidzo zvinoizvi nekuzvikora.

Vana vadodori nevasharukwa ngavadzidziswe ndaramo dzavo dzekukura kuti vasazoti voone zvoitike mukati meupenyu hwavo vototambudzika. Vamweni vanotokona kutodziuraya peyani vatama nezano rekuita.

Madhodha nemadzimai vanodhibana veirekata ngezvemukati mwemhatso dzawo nezvekukura kwawo vasingadhani ngekuti zvatayo mazuwa ano zvisakareketwa vanhu vanotambudzika kwemene umweni unokone kuzotodziuraya eifunge kuti dambudziko raanaro iguru kubeni idoko.

Muntu wotokone kuzvihloya pheyani anyamboriwo pamuzi pake. Izvi zvinokurudzirwa kuitire kuti, aziye kuti iri mimba waane mimba ere, unokone kuzviona. Kana unyambori utenda hweshuramatongo unokone kutozviringidzazve ega otozvionera.

Kureketa ngezvekukura kwendombi kwakanaka yaambo kuitire kuti dzizokure zvakanaka kuti dzosangana nezvinoitika mukati mwenyama dzaho. Vasazovhunduka asi votoziye kuti zvona izvi takambozvidzidziswa ngevasharuka vedu.

Chimwana chabarwa zviya, chinotobekwe pandame yamai akhona kuti svite hhukama hwakanaka, mai nemwana. Zvinonge zvayitoronzere nemashoko peyane pazvinonga zvakabatana nekudaro.

Muntu ngaaende kuchibhedhleya .Paanoendeko sundirike kureketa ngezvinenge zvaikun'en'ena ngazi yake ,munyazi mundani kuti iri mimba yabata ngaaende koronza kuti abhuirwe zvekuita ndizvona

Zvakabaanaka kufunda ngezvemakurire evantu. Ngekuti mazuwa ano, mukomana unotokone kuroora mukomana, musikana eiroorawo musikana, hino zvikabhuiwa, auzovhunduki waunzirwa makhoti wedhodha.

Peshe petinonga tiri ngatidzidzise vana ngezvekukura. Kunyambozi nevasharuka vanode kudzidzisavo kuti mizi dzavo dzioneke dzeigwinya. Vana vadodori vasazoti vadhibana nezvimweni zvinoitike mukati menyama dzavo vasavhunduka. Ngekuti vanonga vakatozvifundiswa kudhaya.

Zvinoitike mumwiri wemuntu weshe zvinosise kutoreketwa ngezvazvo, kunyazi kuronge mhuri asazobare hwana hwakawanda ungatei ngehwenguruwe.

Kuzvihloya uripamuzi pako hazvichanesi peya. Weide kutoone kuti une utachiona hwemukondombera ere unotozvihloyawo wega wotozviona kuti ah, ndinahwo kana kuti handina, pamuzi pakopo.

Mutombo wekugwinya kutoba tobe makodo ako makodo anode kunyanya kutoba maningi ndiwona emunyara emumarenje zvikunwe kunyazwi nepaguro kuro pamutsipa apa anode kugwinya.

Kxatuya dzekugqoka munthu weiende korumba kana kupundura bhora dzakasiyana nekxatuya dzinondopfekwa munthu eiende koshamba zviya kana ari pamuzi.

Kumitambo yekurumba inyambori yekupundure bhora, ayiitwi ngevana vega vega kana vasharukwa., Hwana hwudodori hunotoitawo. Hwakuwara zviyani, ngahwuende kuzvibhedhleya hwotorapwawo kuti huone kuzokotokazve kotambe mitamboyo.

Kunoitwe zvemitambo yekurumba kunyambori kupumbura bhora kutori nezvekushandisavo kuti antu vakuvara zviyani votobekwe mabhandichi, zvimweni zviyani votodzodzwe mitombo kuitire kuti vangenizve mumutambovo vaupedzise.

Weide kuite zvekurumba zviyani kunyambori kupundure bhora, ramba weitoba-toba makodo ako emumarenje, zvikunwe kunyazi musana nenyara dzinode kutoba ngokuti ndoodzinoshanda.

Mutombo wekurumba kunyazi kuita zvemabhora zviyani ndewekutoba tobe mitezo yemuviri wako zviyanai kuitira kuti ugare wakagwinya.

Kuti muntu arwara zviyani kana kuti akuwara paanonga eitambe mitambe yekurumba neyekupunhura bhora. Unotogadzikwe pachihlayo chine mavhiri ngekuti unonga asingachakoni kuhamba otohambiswa ndichona.

Muntu akanike nyara zviyane, vanoshandise mabhandiji ekupombera ndiwona kuite kuti vaxondeze makodo anonga apesana mukati menyara yomuntuwo.

Kutambe mitambo yekupundura bhora inyambori yekurimwaka iya, kune zvidxoko zvinotodxokewawo kona ikweyo kuitire kuti usanike mitsipa inyambori madhoyo kana nyara.

Kuhloiwa kwemazuwa ano kwakaba naka yambo dzibari nyara dzino panda zvino toonekwa kuti chitenda chakona chiri apo ngatihloiwe akiti woye tisafa neino ponwa hwana hwamweni huku toponawo.

Aa mazuwaano, micheni yara yati pwepwepwe peshe-peshe. Veitokuhloya zviyani, muzvibhedhleyamwo, munyambori mumphatso dzinohloyera zviya, vononga veitoone zvinonga zviri mukati mwengazi yako mumakombiyuta, veitozvinyorazve pashi mumakombiyutamwo. Izvi zvinoite kuti umboo husarashika.

Ukaone muntu wobaunganirwa ngemadhokodheya, kubhuye kuti chitenda chinonga chakura yaampho. Anonga veidhibane kudai, kuti varonzerane kuti toite muitirei kuti muntu unowu apone. Pamweni vanonga veitofundazve kubve kumuntuwo unonga eirwara.

Madhokodheya muntu warwarisa zviyani vanouye koite mbungano vodhibane pamutenda umwe, veironzerane kuti akitiwee toite muitirei kuti muntu unowu apone. Apa zvinodetsere kuti muntu atoone kupona kwemene.

Zvekuhloyesa ndizvo zvakaba anaka yeyamho ngekuti hai muntu unotoona nechiri paini nepaini unokona kunga zveishandisa magetsi zvimweni zvinoshandisa zuva ramwari, azvidhuri maningi kuzvishandisa.

Muntu unokone kutozvihloya peyani aripamhatso kunyanya zvitenda zviyani zviri mungazi. Zvinobetsere kuti muntu aziye maponero ooita ngendaramo yake. Kuti aziye kuti ngazi yake yakanaka ere kana kuti yakashata mazuva ano.

Zvohloya ndizvona vantu zvakabawanda mukati mwezvibhedhleya. Unototi weihloyiwa zviyani unotodziningirawo kutobaona mukati mwendani yako pheyani, zveshe zvinonga zvirimwo. Wotoono kuti aah apa ndopane chitenda. Wodetsereka ngemadhokodheya.

Mitombo yechiantu ngaionekwe kukosha kwayo ngemuntu weshe-weshe. Izvi zvinodetsera ngekuti aimusi weshepi wounonga unemare yekuenda kuchibhedhleya. Unotokone kuutora wotodzishandisire, wotopona kubva kuchitenda chounonga unacho.

Maruwa emimbiti peyani anokona kutoshandiswawo kurapa ndiwo nemashakani akona kuma taka-taka vozo zvidhibanisa pamwepo nenzinde. Zvinobanasire mitombo yakagwinya yekupona ndiyo.

Tingabai chai neseka ngeku ende mugwasha ere kokaye mitombo ngati toi bvise kugwasha yoo toi beke pama mizi pedu tosima kuita kunga tee maruva asi teito ziya zvee kuti tino detserwa ndiyona mi mbiti ye mushango ino paku pona kwedu.

Tisanyenye mutombo wenzinde akhiti atizii chakakodza hochi. Mitombo iyi inobashanda yamho ngekuti watoumwa chitendacho chatopera achizopetukizve, unokona kurapa zvitenda zana ngemutombo umwe.

Ngatidakarire nzinde dzedu, ngatidakarire makwasha edu, ngekuti ndo mune mitombo yakagwinya kupinde yemene yekuzvibhedhleya iya. Yekuzvibhedhleya inokone kuzokonzeresazve chitenda chimweni mukati mwengazi yako, iyi yatorapa yeminzinde inenge yatopedzeredza.

Mashakani anoshanda yambo miti imweni inodetsera kurapa zvitenda zvinenge zvatokorereka ngemitombo yechiyungu. Zvitenda zvakaita senduta inopera wotorarama hupenyu hwakanaka.

Ngatinasirire mitombo yenzinde kuitira kuti vana vedu vasazoriyiyara tikavadzidzisa vachiri vadodori vanokura veiziva vanozokona kuita ndaramo dzakanaka veishandisa kurapa vandani.

Ngatidakarire makwasha edu eshe, ngekuti mumakwashamwo ndomune mitombo inorapa yemene. Inobaarape kubve panzinde yemene yechitenda, kusvike pachinoperera. Ngatiidakarire

Ngatidakarire chibarirwe chedu, kupetuke sure teiende kootse mitombo yekuti tidetsere ndiyona vantu nesuwo, mitombo iyi aina cheinozokonzeresa mukati menyama ukanyamboimwa.

Votobabeke muzvibhodhleya zvakanaka peyani mitombo yenzinde. Haungatozvouziyi ngekuti unonga vatodzana nevechiyungu uyani. Izvi zvakanaka kuitira kuti zvisanyenyesa zvione kugashirikavo kune vantu.

Vemitombo yenzinde votozvikonawo kunasira mitombo yakahluzwa kuitire kuti isa isanyenyese kuvantu ngekuti vazhinji vanga vasingaidakariri ngekuona mayenga-yenga anenge arimo mumitombomo.

Ukasvike panogadzirwe mitombo yechindau unobazwe kushekerera kwemene ngekuti inotobekwa nemumatsero yeitedwa, yatedwa votoihluza kuti ione kuzomwika.

Muntu unokone kufure shiri ntatu ngebuwe rimwe ashandise mitombo yenzinde ngekuti uri umwe unokone kurape zvitenda zana autozorwarizve ndizvona zvitendazvo zvinengana zvatodarika.

Vemitombo ye nzinde nema hlakani vobai nasirawo mitombo yavo kuti inake iyashirike kune vandu ngekuti votobekawo muzvi bhohleya zvakanaka nekunyorawo mashandisirwo yakona.

Ngatidakarire mitombo yechindau, mitombo yenzinde ngekuti tinokona kurye vana vakona teiti tiri kurya muchero kubeni tinenge teitozvirapa. Nemashakani achona zveshe zvinorapa. Ngatiironzere vana vedu kuti vazoramba veizviitawo mberiyo.

Mitombo yechivantu yakanaka yaambo inonase kutongwarirwa peshe peinonga iri. Aidhibaniswi dhibaniswi, vanozoidhibanisa woode kupe muntu zviyani kuti asazokoshiwa.

Mitombo yechiNdau yohluzwa yaambo mazuva ano kuitire kuti itodzanewo neyechiyungu. Muntu haangachaakoni kuisiyanisa ngekuti zvatofanana aichanyenyesi zvaaita kudhaya.

Mitombo yenzinde haifaniri kusashandiswa mukati mendaramo dzedu. Ngekuti yakagwinya yaamho ngatidzidzise vana vedu kuti vaziye mitombo ineyi isazongarangaka.

Vemitombo yenzinde votonasirawo mitombo yavo kuihluza ungatei mitombo yechiyungu kuitire kuti idakarirweo ngevanthu vasainyenya ngekuti vaiitetera kuretu.

Mitombo yechindau yakanaka yambo ngekuti inodetsera, mazuwano yotobekwawo muzvibhodhleya zvakanaka kuitire kuti iashirike vamweni vaiinyenya veiitetere kumpiri vasingaziii kuti ndoyakatogwinya.

Vantu vanonyenye mitombo yechindau yenzinde iyi, asi inotonasirwe zvakanaka pheyani, ngekuti kune zvimaturi nemitwo zvekutwa, vapedza vototsera, mapemphezi eirashwa ,mitombo yemene yotosara, muntu otopona aipuwa.

Ve mitombo ye nzinde vakatozo zviona zvaka sisira kubekawo mitombo yavo mu zvikweshe zvakanaka zvi nyambori zvitumbu zvakanaka kuite kuti iyashirike vamweni vaito dhane kuyi gashira ngenda yekuti inonga isingazi ku putirwe zvakanaka.

Vemishonga yenzinde votokonawo pheyani kuputire mitombo yavo. Kudhaya yaitoputirwazve ngemashakani akhona zvaizoita kuti vantu vainyenye. Mazuvano votonasirawo nezviphakiti zvekubekemo kuti isatondoreka nekutizve isasemesa maningi.

Vemitombo yechivantu yenzinde votonasirawo mafuta ekuti vantu vadzoro. Kuti vantu vadzore vaketukire peshe pavanonga vari nemakanda awo asati kwarakazha kumwangarazha asi kuti anekewo zvinoitisawo mafuta echirungu emene.

Vemishonga yenzinde avangogadziri mishonga yekumwa yega kutogadzirawo nemafuta akanaka anoita kuti ganda remuntu rinake ripfawe kufanana nemafuta anotengeswa anogadzirwa ngechiyungu.

Tisaba nyeperana kwatinenge tiriyo mitombo yemushango yenzinde nemashakani inobashanda yambo ngekuti vamweni avacharimi ibhokisi piya votorima vona kuitira kuti vazoko na kuitira iri pasinde kudetsera vantu.

Nzinde nemashakani zvotogadzirawo pheyani zvekugezesa ndizvona zviya, zvinoita kuti muntu unoite mafuro eishamba, zvakanaka yampho, ngekuti izvi azvina zvitenda zvimweni zvazvinozo konzeresa ngekuti azvizi kuiswe zviyungu.

Mitombo yenzinde yakanaka yambo ngekuti inodetsera, mazuwano votoihluzawo kuti itodzane neye chingezi asi wechinzinde nyana ichi wakanaka ngekuti unotoona kuti unogadzirwa ngei mutombo unou.

Mitombo yechivanthu yodakadza yaampho. Ngekuti vamweni vaiinyenya kuimwa. Kutoizonda kwemene kuithetheredza kuibeke kuretu kwai aiiti. Hino mazuwa ano ungachazoiziya ere, yabekwawo muzvibhodhleya zvakanaka yotoningirikawo kuti vanthu vaidakarire.

Chakabanakire mitombo yenzinde nemashakani ngechekuti mitombo iyi umwe wemene unokone kukupedzere zvitenda zvirongomuna kana gumi. Wakagwinya yaambo kuti auzokonzeresizve zvitenda zvimweni mukati mengazi yako.

Mashakani anodetsera mukati mwendaramo kunyazi nenzinde dzakona kudzitakataka wodhibanisa nemvura wotomwa unorape zvitenda zvakawanda nomutombo umwe.

Ungachauziya here kuti mutombo wenzinde wabekwe muzvibhotoro zvinemagade-gade kudai. Zvinonga zvakabaanaka yaambo zvekuti muntu unototenga eifunge kuti wakahluzwa zvechiyungu kubeni magomboti anenge atsiwe mushango.

Vanorapa vanhu ngemitombo yenzinde ava chandorapiwo hawo njee asi votozvidzidzira, veitopuwawo matsamba ekuronze kuti vakazvitaticha vakazviziya.

Kwataane mitombo yohluzwa pheyani yemashakani nenzinde, kutoihluze kuti vantu vaone kutoidzora, akatoite mafuta ekumbaye padera pemushuna wemuntu ,kuti ganda rake ripfawewo.

Mashakani anodetsera yaambo kurapa zvitenda zvakasiyana- siyana. Mikohlani imweni inotopera yakawanda. Unokone kunga weiziya mukohlani umwe kubeni unenge une zana razvona. Asi ukashandisa shakani rimwe, rinoipedza yeshe.

Ngatitotore mishonga yemushango, touya nayo pamamizi pedu teisima. Imwemi totoita rushosha, imweni totoite maruwa kuti paita atsinzika zviyani, panenge pari pasinde pekurumba kotora mishonga.

Ngatironzere vana vedu mitombo yeshe yatinoshandisa haikona kuvafishira ngekuti ndovachada kuzopona veiende mberi isusu tatamika pasi penyika ino vona vasara veirapawo vamweni ngekuti mishonga iyi haidhuri.

Mitombo yechianu yakanaka yamho. Ngatiidakarire, tironzerewo nevana vedu kweshe kwawanonge ari kuti vaiziye kuti isusu tazotamika mukati mwenyika ino vona vanozosare veita bhora mberi nemitombo ineyi kurapawo amweni.

Ngatidakarire kumwe mitombo yechivantu , ngekuti yakabaanaka yaampho. Aina zveinozokonzeresazve mukati mwenyama yako, asi yatorape chitenda auchatozochizwizve.

Ngatidakarire mitombo yenzinde paneyemuchibhedhleya ngekuti yenzinde painenge yarapa yatorapa. Airapi chitenda chimwepi asi inobate zvakawanda yozvibhanxeya pamwepo zvotopera mukati mwenyama yako.

Ngatishandiseiwo mitombo yenzinde kuitire kuti tipone tisaramba teyirwara ngezvitenda zvinwe zvoo mitombo yenzinde iyi yatorapa yatorapa ayizosiyi muntu eyitambudzika.

Mishongayo yekupona ndiyo inondomera peshe-peshe. Imweni yakona ngatitoitora teiisime pasinde pamizi yedu. Kuitire kuti tisazohambe mimango wakareba kootsvake mutombo muntu auya eide kudetserwa.

Mitombo yenzinde yakanaka kuti tiishandise ngekuti aidhuri inodetsera yaampo ngekuti chayarapa yatirapa auzorambi weipindwazve kurwadziwa ngechitendacho.

Ainyenyesi pheyani mitombo yenzinde. Yakatonaka ngekuti nguwa imweni inokona kutoomeswa, nguwa yeinenge isingachameri zviya -zviya iwewe unonga weitoishandisa kudzirapa kana kudetsera vanthani.

Ngatidakarire mishonga yenzinde, neyemashakani ngekuti inodetsera yaamho mukati mwendaramo yedu, ayikonzeresi zvitenda zvimweni mungazi asi yatorapa yarapa auzorambi weiphindwa ngechitenda chimwecho.

Kudzinge ntamo mukati mwendaramo ,kutoitawo zvinenge zvaayo mukuwowo. Ngatirime mitombo yenzinde kuitire kuti, tione kuzoponawo ndiyo teitengesa.

Ngatidakarire mitombo yenzinde ngekuti inodetsera yambo mukati mwendaramo dzedu ngekuti nguva imweni tinozotamawo mare yekuende kuzvibhedhlera wotozvidetsera ngendaa yemitombo yenzinde.

Mimbiti imweni takatozara nayo pamamizi pedu asi anhu atizii kuti inoshanda .Ngatiishandise mashakani akona ,nzinde dzakona ngekuti dzinorapa. Azvidhuri zviri pasinde pedu zvirozvo izvi.

Ngatitake take mashakani emumbiti nenzinde dzakona kuti tioneke teipona. Munguwa imweni tinotokona kudhibanise mumbuti uyo neuyozve pamwepo tobagadzira mutombo wakagwinya unorape zveshe.

Mitombo inorapa yechivantu yakagwinya yaamho, imweni tinotoirya tichiti tirikuzviyonza teihlabuya. Kati tinenge teitorape mwiri yedu ngatidakarire kurye zviro zvinobve mushango.

Tisanyenye mitombo yemushango akhithi, tisaiona ungatei yakahlerereka ngekuti nguwa imweni unotofure shiri mbiri ngebuwe rimwe, unorapa zvakawanda iwewe usingatozvizii.

Shango reshe rinorapa, shango reshe ngarisapishwa ngekuti tikapisha mitombo yeshe inofa. N gatidakarire mitombo yedu yenzinde ngekuti inhaka yausiye nausiye azvidhuri kuzvirapa ngenzinde.

Mashakane eshe nendzimbe dzeshe, zvakakosha yambo mukati mendaramo yemuntu, ngekuti zvinodetsera. Zvinorape zvitenda zvakawanda. Iye irindzindemwe mukusunane vakuru vanokone kufidibanisa zvemimbiti yakawanda kuti zvigwinye.

Ngati dakarire zvaite va sharuka vedu vekudhaya kutore mashakani vei mataka taka inyambori nzinde dzakona vodzi taka taka kana kuzvi omesa zvooma kuti chwachwachwada vozoto pona neku rape vantu ne mitombo yo.

Mumbuti inomere mushango inobetsera maningi ukatore wana wakaona wotora zvee mashakani azvona nenzinde wozvitaka taka zvinomuditse muto wakona wakaite mutombo wakagwinya mutombo wona iwowo unogone kurape zvitenda zana nenguva imwe.

Mashakani akabaakosha yaambo amweni tinotora teyiite muriwo asi tisingatozivi kuti tinonga teyitozvirapa ngatidzide ngezve mashakani anaya kuti kune vana vedu tivadzidzisewo vazotokhone kutorapa zvitenda veyizopona ndizvo.

Ngatisa tetere kuretu mitombo ye nzinde nekuti yaka gwinya yamho inodetsera unotokona kufura shiri ndatu nge buwe rimwe ngekuti inorapa zvitenda zvakawanda ne mutombo umwe.

Mitombo yechindau yakanaka yaambo ngekuti imweni yakona tinotoiziya. Imweni tinotoishandisa semaruwa pamuzi. Zvimodetsera yaambo tikaibvisa mushango kwakuibeka pamuzi totozvirapa tiripo zvisingadhuri.

Ungatoritya pheya gwasha kupindemwo, ukatongene mukati mwarona u otoone mitombo yakawanda mwona imwomwo woitora wotouya nayo ngokuti vantu vazhinji vagan'a ngekutengese mitombo yenzinde ineyi.

Ngatidakarire mitombo yedu yenzinde nekuti takagwinya yambo inorapa kudetseredza asisiyi mitombo iripo watoraowa ndiyona wotoziva wapora ndiyona.